Kazarana lolo antsoina hoe :« samoina », fahita matetika eny rehetra eny ary miantokantona aminy karazana Zavatra izy io.

Jirafy asa tanana vita malagasy ary amidy. Afaka aondrana ihany koa. Afaka ihany koa atao haingo trano.

Karazana fitaovana ampiasain'ny mpikirakira fahitalavitra na fanamafisam-peo, entina hanamboarana sy hanatsarana ny kalitao.

fampirantiana fiara eto Madagasikara ary anisany fiara raitra dia raitra, hiaka farany ary maharaka izany koa isika eto an-tanindrazana eto Madagasikara

Vomanga, hanin-kotrana malagasy, hita manerana an'i Madagasikara ary afaka atao solon'tsakafo ihany koa, mahavoky tsara.

Fampahafantaram-baovao an-tsoratra ahitana karazana tranga misy eto amin'ny firenena, na trangam-piarahamonina izany, na eo anivon'ny ankohonana na ihany koa torohevitra isankarazany.

Fitaovana anankiray : entina hikarakarana na voninkazo na bozaka hikaohana ireo fakofako sy an-davahana ihany koa.

Karazana randrana fampiasantsika eto an-tanindrazana ary be dia be ihany koa no manao azy io amin'izao fotoana.

Tsena malagasy ary ahitana karazan'entana isan-tsokajiny avy. Ao ny voankazo, ao ny legioma. Misy koa anefa ny mivarotra voankazo.

Kodiaran-droa, entina anatin'ny fifamoivozana ary tena ilaina ihany koa kanefa tena ilaina fitandremana, mila mailo ny fitondrana azy.

Fitaovana iray fampiasa amin'ny fanamboarana mofomamy, atsofoka ao anaty afo mamay izy io.

Vokatra vita avy amin'ny ronono, anisan'ny mahasalama na ho an'ny ankizy izany na koa ho an'ny lehibe.